Duu maa ni bini za la din ni ka di ŋmani toli ka picha ni bɛ din ni ka kuɣusi zan zaya ka bi zaŋ dufɛya pa di zuɣu ka laati nim bɛ din ni ka dundoya yonyo ka faani nim bɛni ka laati nim bɛ dini.

Duu maa ni teebuli n ʒɛya teebuli maa mi nyɛla gilaas ka fulaawaas tam di zuɣu ka kuɣuhi zaya ka difeya pa di zuɣu ka laati nim bɛ di ni ka tingbani maa ŋmani tankpaɣu ka fulaawaas ni zan zaya.

Polo ŋɔ domi ka bɛ ti duu din ni ka gbambili ʒenʒeya ka paɣa dabiya ka tankpaɣu doya ka bi pampa Nɛma ka duri ʒeya ka tankpaɣu duhiduhiya ka duri maa shɛbi be zuɣu saa ka shɛbi ʒe tiŋa gaha ʒeya ka bi ti tanti.

Paɣa o diɛmdila diɛmda ka paɣa maa yiɣi diɛmda ka pili binyɛhiri ka doo maa mii ŋmɛra ka pili zipiligu ka gba yɛ liiga piɛlli paɣa maa o bɛ piri namda ka lara ka wɔɣi o nuhu zuɣu saa.

Paɣa n ʒe gbambili gbuni gbambila maa nyɛla zaɣi wɔɣili ka bi sabila sabi pa di zuɣu ni vɔt paɣa maa sola chinchini o nyɔɣu zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka wɔɣi nuu boɣu n niŋdi gbambila maa volini.

Bi bela duu paɣaba ni dabba ka ʒi kuɣhi zuɣu ka kuɣhi maa nyɛ zaɣa ʒiɛhi mini zaɣa piɛlla ka maŋmaŋa shaba bɔbi bɔbsi ka shaba bi bɔbi ka shaba gbubi baaji nima ka shaba gbubi hankachiifu nima.

Duu ŋɔ ni bɛ ŋmerila wahi bihi ni ninkura ka binkumda be din ni ka shɛbi ʒenʒeya ka shɛbi ye liiga sabila ka ʒe tiŋa ka shɛbi gbubi binyahari ŋmera ka shɛbi pili zipiliti ka shɛbi ʒeya laa ka shɛbi ʒi tiŋa.

Silmiinsi bi diɛmdi mi paɣaba ni dabba ka bi ŋmeri bɔlli ka shaba yɛ liiga piɛlla shaba liiga ʒiɛhi ka flaawaas nim bɛ bɛ ni ka shaba niŋ noosi maat ka shaba che bi zabiri laa ka shaba wuɣi bi nuhi.

Paɣaba mini dabba bi diɛmdi mi ka shɛbi ye liiga ʒehi ka shɛbi pili zipilisi ka shɛbi lo bɛ zabiri ka shɛbi ʒeya be bi ye liiga ka tingbani maa fulaawasi do di zuɣu ka paɣaba dabidabi tiŋa ka shɛbi ʒe zuɣu saa ka shɛbi ye liiga ʒehi ka shɛbi ye liiga piɛla.

Nachinba maa bi pɛɛntiri la duu ka so bɛ zuɣu saa n tam darigi zuɣu ka shɛba ʒɛ tiŋa ka so yɛ liiga ʒee ka toroko ʒɛ ni maa ni ka darigi ʒɛya ka takoro bɛni ka pooli nim sa n sa ni.